Alleeqqoy asaa naatussi koshiyaaba. Pa''a! Ha sinttaara de'iya alleeqqoy lo''ees. Ikka wodiya qonccissanaassi go'ettiyo kushiyan wottiyogaanne asaa naata daro go''iya alleeqqotuppe issuwa.

Luxxettay asa na'a maadiyaanne go"iyaaba luuxibeenna asi oonnine maadenna. ha sinttaara de'iyaa keettay luxxeta keettaa. luxetta keettaa be'iyoode tana lo"ees. aysi giiko daro yeliyoonne dichiyoo giishataasa.

Ha sinttaara betiya misiliyan issi oosanchchay bana qonccissiyagaanne ba oonatettan yelattenaan bana qonccissiya maayuwa maayidi oduwa odiiddi bettees, oduwa odiyo oosoy daro lo"iya ooso, asaa naata pashkkissanawu danddayees.

Issi geela'iyaa bari huuphiyaa loyitta dooqissada bessawusu ha a loytta puulayidoogee i puulaa nagesinne hara asa ayipiyaan gelanaassinne ba de'uwaa loyttanaassinne baassi lo'anaassi lo'ida duussa daanassi loytti go'es.

So asaynne dere asay darobaa go"iyaba eti baynnan issi deretettayi merettanaassi woykko giiganaassi danddayenna. Ha sohuwan issi keettaa asayi guuttayi, gitayi ubbayi issippe shiiqidaagee beettes.

Seeraa naagissiyageti issippe shiiqidi heeran de'iyabata wogaane seeraa naagissiyoge beettidi de'ees. Hegeekka qamman shiiqidi gakkida metuwaa pagalanaassi banttana koshiyo oosuwaa ottidi de'osona.

ha beettiya gels''oti issi gela''iya yeexxishin hankko gela''otikka issippe duridi banttana qonccissiya wogaa maayidashin etappe guyyeesara qassi etaa yetta looxikisanassi loxxikissiyaa miishsha kaa'iyaa yelagay beetttes.

Odoy daro oosuwaa ootiidi de'iya eqota. wolayttan, oduwa eqqotay baaliya gifaataa baaliya bonchanaasi aawatanne issi na"ay eqqiis. hegeekka bootta mayuwaa maayi uuttiis. ikka qassi ba huuphiyaan ukkaa wottibenna. appe qassi sintta baaggara geeshshaw yaagiyaa tsaafoy xaafetti uttiis. odoy deretetta iddon koshiya eqotta.

aleeqoy asaa naata loyttiyanne puulayiyaba. ha misiliyan xeeliyoogee kushiyan wottiyo aleequwa, ha kushiyan wotiyo aleequwa goetiyode tana lo'ees, ufaysses. ayssi giiko puulaa gujjiyo gishaasanne diya meraa haa gujjiyo gishhaasa.

Banddiray issi asaassi diya oonatetta qonccissiyagaa, misiliya bollan issi geela'o na'iya banddiraa ushshachcha kushshiyan oyqqada xoqqu oottada beettawusu, a ba biiddo issippe de'iya miiretu banddiraa xoqqu oottada eqqada bana qonccissawusu.

Puulaayiyoge issiba loyttiyiyoga. Ha sohuwan issi gelao na'iya lo'iyaa ciishshata oyqqada eqqasu. A qassi daro ufayttaydane issibay i de'uwaa bollan hanido asadan poocamayda sintta poissayda eqqasu.

Wolaytta Sooddo Yunbburshshiyaan Wolayttatuwa loohissanaw giigida maxaafa, ha maxaafa lohida naati simmidi qassi hara lohissanawunne Wolaytta giddon diyaa taarikiyaanne oosuwaa doona loytti luxanaw maaddiyaa maxaafa.

naa"u yelaagati issippe allaaxxiidi ajjooraa soossuwaa liiphiyaan eeqqidaageti beetoosona. ha sohuwaan banttana allaxisiidinne bantta oonnatettaa qoncciisidi wolaytatettaa erisiiddi de'oosona. ha soohoy daro asaay allaxaanawu maadiyaa sooho giididi wolaytta giddon erettees.

Yetta yexxanassi maadiyaa miisshshati cora. hage ha misiliyaa be'iyooge ha'i wode ehido giigisanassinne yetta cenggurarssay loyttidi kiyanasi haasayiyaageetu miishshay loyttidi kiyaanassi maadiyaa miishsha.

Dumma dumma doozzati daro go'aa immoosona. Ha misiliya bollan beetiya doozay aynnaa ikkaa xaletettawu maaddiya dooza. I maaddiyo xaletettay a hayttaa kattiyo wode shekkeeriya harggiyawu suuttaa shochchawunne kilahuwa kixxaassi wolaytta asay go'ettees.

Halaakuw agiyo dozay daro go'a immiya doza. Hara mittatupe dummatida mittane xaletettawu maadiyaba. Appe oletiyabi aybbika bawa; ubba sohotika assi maadosona. Liccuwape bidi xaphphuwaa gakanashishin dumma dumma harggiyasi xalle gidiya mitta qommo.

zal'ee asaa naati bantawu de'iya murutaa giyaakko shiishidi dumma dumma maaduwa bessisiyaba. ha zal'anchay asaa naati poo'uwa demanaadanninne kuraaziya gi xeesetiya miishshaa zal'iidinne asaassi imiidi beetoosona.

Ha sinttaara beettiya ogiya oosoy daro koshshiya ooso. ha oosoy tana keehippe malaales. Ayissi giikko shuchchaa bunchchidi issuwa issuwara gattidi simmidi laalettennaadan loyittidi xagaagi oyqiyo gishshaw ha oosoy tana keehippe malaales.

Ha baaso oosotuppe issoy miizza dichchiyogane yeletisiyoga. Miizza yeletisiyogane dichchiyiyogan dumma dumma go'a demettes. Hegeekka maatta demiyoganine; qassi bayzzidi miishawu laamiyoganine etappe beetiya galbba go'ata demmiyogan daro maaduwa besees.

Kushe hiilaynne wogaa qoccissana maaddiyaaba. Daroto kushe hiillan daro oosoy oosettees. Ha beettiya misiliyan kushe hiilatun yetta giigisanw maaddiyaa miishay de'ees. Ikka karabbiya getettees. Ha karabbe daro go'a immiya miishsha.

amarida gela''oti meechcha baaliyaassi koshsiya maayuwa maayyid bantta oonatetta qonccisside beettoosona. ha meechcha baale ammanuwa eqqotatun daroto toophiyaa orttodokisse wossa keettan bonchchettees.

Dumma dumma ammanoy dees dumma dumma heeran ha misiliya bollan Cora asay shiiqidi ba ammaanuwa qoncciisidi beettoosona hagee tana keehippe lo'ees; ayssi giikko issi asi yeellatenan ba ammaanuwa qoncciisiyo gishshataassa ammaanuwa qonccisidi ammaniyooge keehippe lo'o.

Ha sinttara misiliyan deiya atakkilte woykko miitta ayfe gididaga lokkomaa. Lokkomaay ba meerankka daro puulaa oyqqidaganne maanawukka mal''iya kattaa ayfe. Akka ma maa giya ikka ma maa giyane lo''iya kattaa.

a zal"ee dumma dumma mobiliyaa giiddon issoy issuwaara gayttassi maaddiyaa miishshaa kunttanaw maddiyaaba. hegeekka naa"a issippe geeddarees. safarikoomiyanne ethiyoo telekoome geteetiyaa eqqottata geedarissidi beettees.

Ha beettiyagee issi deretettassi koshiyaaba. ikka kaame bana woxxissiya wolqqa demmanassi ba wolqqa demiyoobata ba giddon oyqqidi beettiyaasa hegeekka binzziliyaanne lambbaa malatiyaabaa bayzettiyoonne shammettiyoo soho.

Malaatay darotoo erenebaa eranaw keehippe maadiyaaba. ayssi giiko oonanne oychchenan, oossine hagee hagee aybbe gaada oychchenan elelada issiba eranaw maaddiyo gishshassa.

zaal"ee daaro maadiyaaba aysi giiko asaa naatussi kooshiyaaba hegaa gidiyoo giishaw zal"ee tana lo"ees. daro miishshaka demissees. a kareennan ootikko asaa bonchisiyoo giishaw zal'ee tana keehippe lo'eesinne daro ufayssees.

Ha misiliya bollaan asaa naatussi tookkanawu danddayettenna cora mittata tookkidi biya haree beettes. Ha hariya bollankka de"iya issi na'ay ba oosuwa minttidi oottiyo gishshawu hara asaa tamaarissanawu danddayiya gooba na'anne mino na'a.

Doozayi daro go"iyaba doozayi asaa naatussi koshshiyaba. Ha misiliyan beettiya doozayi asaa naatussi daro go"aa immes. A matan uttiyodekka tana coo lo"es. A be"iyodekka tana ufayisses. Ayssi giikkoo i daro go"aa asaa naatussi immiyo gishshataassa.

Luxetta keettay daro go'a immiyaaga. ha luxetta keetta xeeliyoode daro eranchcat kessida pooxoda biittesi immida biitten giddon de'iyaa naata ubba yelidda so ha sohoy gita so.

Cora asay issipe shiiqidi banttaana allaxisanaasi moochenaa booraago gonggoluwaa giddon issipe shiiqqidi banttana allaxisishin be'ettees. ha soohoy wolaytta wogaasi erettidane baaso kane gidiyoogan wolaytta biittatuninne hara biittatun erettees.

Asay issoy issuwara shiiqidi ammano keettan banttana medhdhida xalliya godaa yesuusa goynishin beetees. Ha ammanuwa asaay ammaniyo gaasoy goday immido naa'a yesuus kirstosa ammanido gishawu a bonchchosonane awu goynnosona.

Meretetta giddon dumma dumma heratti de'oosona. Etikka dumma dumma qottaa oyqqosona. Issi issi sohoy ziqqiyaganne xoqqiyaga qassi etta heeran de'iya carkkuwa hanotay medoossa hanotattay dumattees. Ha bettiyagee xooqqidda sohuwa gettettees.

keettay asaa naati de'anaassinne dumma dumma do'atun harabatun gayttena maladan bantana kammidi daanawu maaddes ha sintta bagaara beettiyaa misiliyaan keettay diretti uttidaagaanne keettaape kare bagaara issi yelaga na'ay kanttidi biyaagee beettes.

puulayiyidumma dumma maadees. darotoo bulachchaaninne dumma dumma baalata bonchchiyo saatiyan, puulayiyo oosoy daro koshiyaba. puulayiyoge xeesetida imataa bamchuwa qoncisanawu maades.

Meretaynne heeray dumma dumma sohuwaan dummatees. ha misiliyaa boollan diyaa meretaa be'iyode tana keehippe malalees. ayssi giiko awu de'iyaa qoottay awu de'iyaa meraynne a xeellaa a xelliyoode tawu beettiyaabay keehppe malaales. meretaynne heeray issi sohuwaape hara sohuwaan malalees.

ha misiliyaa bollan eqidaageti naa''u maccaageta etika banttana wogaa qonccisiyaa mayiyuwaa maayidi eqido gishaw keehippe lo'oosona. etawu de'iyaa hanottay eta sinttaa poo'oy tana keehippe loo'ees. etikka daroppe lo'iyaa aasa.

daro kushe hiillati de'oosona. he kushe hiillatuppe issoy shaatiyaa misiliya bollan beettiyaage. shaate meretiyooge a medhdhiya hiillanchchati biittaa munaqqidi medhdhoosona. I immiyo ga''ay gifaata wodenne hara wode Wolayttaasay bambbariya tigidi tuskkanaw maaddees.

Alleeqoy asaa naata alleeqqisiyaba. Ha misiliyan beetiyage qoriyan wottiyo alleeqquwaa. Ha alleeqqoy tana lo'ees. Akka ta wottiyodene go'ettiyode tana keehippe ufayssees. Alleeqoy asaa naatu puulaa gujjiyaba gidiyo gishawu darotoka tana i lo'ees.

polotikka oottiyaa asay tana darotoo lo''es. ayssi giiko issi biittassi de'iya woganne sirataa naagidi oottiyo gishshatassa. oonikka oottanwu koshshiyaa ooso. ha polotikka oosoy tana darotoo ufyssees ayssi giiko biittiyo heemiyoogetana darotoo lo''iyo gishshatasa

Oosoy daro lo''o, haga sinttara diyaa faranichere daro puulara des, ikka daro lo''es. A puualykka haga mala gaanawu danddayettiyaaba gidena. ha ooso hiillaa taanikka erada taanikka ootiyaako tanakka daro ufayssana, daro asa shemppisida ooso

Luxettay asa naatuussi keehi koshiyaaba, luxetta luxiyaa asi daro go'a demmees. hega gidiyo gishaw luxetta tana keehippe lo''es ayssi giiko daroba eranassi akekkanassi maadiyo gishshassa. ha sinttara beettiya luxetta keettay Wolaytta Sooddon beettees.

Zal"e deretettassi daro go''a immiyaaba, ha sohuwaan beettiyaagbati dumma dumma miishshata zal''anchchati shiishshidoogeeti beettoosona. hegetikka tamma oyqqiyo miishsha, haattaa oyqqiyo miishshanne qeeri naata meecciyo miishshaa. hageetikka baynna heeraw yuushshiyoogan zal''anchchati daro miishsha demmoosona.

Goshshaa oosoyi darotoo daro laamiya ehes. Ha goshshan beettiyage santtaa goshshaa. Ha santtaa goshshan eqqida eranchchati santtaa bollan de"iyabaa akeekiidinne xeelliiddi santtaa payyatettaa naaganaassi bantta oosuwa oottiiddi de"oosona.

Meretaynne heerayi dumma dumma sohuwadan dummates . Issito issito xoqqiyasayi, ziqqiyasaynne wombbatttiyasayi de"es. Ha beettiya misiliyan ziqqiyasayi woykko wombbattiyasaynne dumma dumma meretaa heeraa qottati beettoosona. Ha beettiya qottati issi biittaassa puulanne taarike gididi erettanawu danddayoosona.

Ha kattayi daro asayi ufayttiyonne go"ettiyo katta ha kattaa giddon de"iya haatta malayi daro ufaysseesinne laqilaqes. Hagaa ta darotoo go"ettiyode tana lo"esinne ufaysses darotoo pashkki gaanaassi maaddiyanne go"iyagaa.

Issi yelaga na"iya banddiraa kushiyan oyqqada ba qooriyan qassi wogaa qonccissiya maayuwa duge oyqqada beettawus. Ha oyqqido banddirayi i oonatettaanne i qooriyan de"iyageekka i oonatettaa qonccisses.

Bashiya medhdhiya hillanchchati bashiya biittappe medhdhosona. Basheka daro zal'anchati zal'edan miishshawu laamanawu go'iyaba. Bashe qassi go'iyo go'ay daro katta kattanasi shayiyibasine baqqidi kattiyo oytta malatiyabata kattanasi bashe daro go'a immees.

Issi goshshanchcay ba mehetta miishshininnne etassi koshshiyaa maata woykko katta miizzishin be; eettees. hagaa dichchi simmidi etappe mara maattanne dumma dumma maaduwaa demmanawu danddayyees. yaatidi ba de'uwaa laammanaw danddyiyaa oosanchcha.

Merettaanee heerabay tana daro malaalees. ha sinttaara be'iyoo misiliyaan de'iyaa merettay daro malaliyaa meretta. xoossa ooso giididi daro puula oyqqida meretta. tana etta be'iyoode keehin maloolosona.

Dere asaynne so asayi issi kawotettaynne issi moottayi merettanaassi gaaso gididaba. Ha sohuwan cora issi heeran de"iya. asayi shiiqidaagee isdoyi issoyi kushiya xoqqu oottidi yaagee haagee poocammishin beettoosona.

Issi yelaga macca na'iya ba oonatetta qonccissiya banddira oyqqada eqqasu. Banddiray issi biittasi deiya oonatettane la'atetta qonccissiyaba. Issi banddiray beiyogan issi oonatetta erena asay akekanawu danddayees.

Oyssay daro go'aa immiyaa miishsha ishsha ayfetuppe issuwaa miizzaa loyittidi heemmiyoogan oyissa demmeettes oyssay daro go'aa immes kattan yeggiyoogaasinne dumma dumma shicabaa appe demmanawu maaddes bayzetti mishaa demanawukka maaddes.

Deriya kaalettiyage bari kaalettiyo deriya dirriphpha sinttan eqqidi ba deriyasi ogiya beesishinineba oosuwa pollishin beetees. Appe qa sintta baggaara oda eqqotati i haasayidi deiyoba duuqidi simmidi dere ubbasi gattanasi bantta oosuwaa polisosona.

Yettay issi biitasi deiya tarikiya qonccissiyaba. Ha misiliyan deiya miishshay yetta yexxiyo wode ba giddon duuqqidi simmidi asay naa'anttidi metottenan zarettidi he yetta siyanasinne hasayanasi maadiya miishsha.

Kaamee daro oosuwa oottees shin ha sinttara beettiya kaamee azanuwaa kiitta aattidi beettees. Kaamee darotto darobba maades ay oosuwakka sohuwappe sohuwan yuushshanassinne sohuwappe sohuwa lammanassi go"es.

Amarida gela"o naati issippe shiiqidi woga maayyuwa maayyidi alaxxanaw biidoosan, bantta misiliyaa banttarkka dentishinne simmidi banttana qopissiya tarikke naqashsha oyqqishin beerroosona.

Kattay asaa naati maanawunne ba payyatettaa naaganawu maaddiyaba. Ha sinttaara beettiya kattay buddeenaanne ashuwa gidees. Hagee daro maydinetanne baytaamineta oyqqida katta. Eta miyo saatiyan asaa naatu puulay darippe lo'idi erettees.

Luxettay macca attuma shaakkennan luxanawu koshshiyooba. Ha misiliyan beettiyadan gidikko macca naati luxetta keettan bantta son uttaageeti beettoosona. Etassi de'iya goobatettay woykko minotettay tana qassi lo'ees. Issippetettaykka tana qassi darin ufayissees. Eta be'iyode issippetettay tawu hassayettees.

Amanno qomottuppe issoy kaattolikke amanno eqotta. Ha missilliyaani beettiyaa amanno eqottay beettiyosay Boditte ambani beettees. Daro amannuwaa kalliyaa amanniyagetta kaallettidinne amannuwabba tamarissidi de'yaa woossa keetta.

Puulayiyogee issibaa loyttiyogaa, ha sinttaara beettiya misiliyan lo"idi puulatti uttida keettay beettees puulayiyogee darotoo issi issi bullaachchaa keettaaninne issi issi lo'obay haniyosan puulayiyogee dees, puulayiyogee issibaa loytti giggissiyogaa.

Beettiyaageeti tohuwa kuassiya bullulissiyaa citata, ha tohuwa kuwassiya bullulissiya citati issippe maaran banttana luxissiyaaga eqqidi pootuwa denddidhin be'eettees. Hagekka ispporttiya qommotuppe issuwa. Ikka daro ayfiyaa Itoophiya bollan alamiya bollan besside diyaaga.

Malaatayi daro go"aa immiyaaba. Ha sinttaara de"iya malaata be"iyoode tana daroto lo"ees. Ayissi giikko erenna asay eranaassi malaatay daro go"aa immes. Sinttaara de"iya wolayitta zooniyassi de"iyaa malaata. Hagaa be"iyoo saatiyan wolayitti oonakko erayis.

Ha misiliya bollan yelagati yexxiidi beettoosona. Etikka duriiddinne bantta wogaa qonccissiiddi beettoosona. Hegaa gidiyo gishshawu tana keehippe lo'oosona. Ayssi giikko bantta wogaa guyye geennan qonccissiyo gishshataasi.

Alleequwa qommoti cora. Hegeetikka qooriyassi, kushiyassinne dumma dumma bollaa kifletussi alleequwa go"etteettes. Ha misiliya bollan boxooxi beettiyaagee qooriyan wottiyo alleequwa. Ha alleeqoy dumma puulaa he asawu immaanaassi alleeqisanaassi maaddes.

Doozati daro go''a immiyaabata, etikka daro go''a immoosona. Mittatettawu keettaa keexxanawu maaddoosona. Qassi simmiyagan daro asay kuwan shemppanawu maaddoosona. Qassi heeraassi geeshsha carkkuwa immiyoogan daro go''a immiya doozzati de'oosona.

Zal"ee daro asaa de'uwaa laammida ooso. Hagan issi yelagiya giyan miccada ba zal"iya zal"aydda dawusu. Hegaakka donuwanne qaare barbbariya bayzzawusu. Ha barbbareekka donoykka daro go"aa immiya mittaanne kattaa ayfe.

Zal"ee issoy yaanne haanne immiiddinne ekettiyo ooso. Ha misiliya bollan zal"anchchay xomppiya xomppiya miishshaanne qassi yettaa yexxanawu danddayiya miishshata ubbaa shiishshi wottidi bayzziiddinne asaassi immiiddi beettees.

Tukke ushshaa qommotuppe issuwa, I qassi darottoo asay banttawu pashkkanassi darottoo uyyoossona, ikka daro al''one daro Itoophiyassi miishshaa gelissiyaa mittaa qommotuppe issuwa, ikka ushsha qommo.

ajooraa soossuwa be'idi malaaletenna asai baa. ha misiliyan beettiyaagee ajooraa soossuwa, ajooraa soossuwa xeelidi godaa oosoy malaalees yaagees ooninne, malaaliya soho hagee ufaytanawukka pashki gaanaw.

Dumma dumma ushshaa qommoti de'oosona. Etikka son asay giigissiyogaanne wodee ehiido zammaana paabirkkan giigiyagaa. Ha sinttaara beettiya misiliyani paabirkkan giigida dumma dumma alkkoole ushsha gidiyogee erettees.

Oorattabay ikka bawu ooratta. Ha misiliyan de'iya bolaale ooratta oonikka be"idi maaya maaya giyo oortta bolaale oorattay hagee daro lo"ees. Oorattabaa be"iyoode tana awudekka cookka lo"es.

Kaamee darotoo asaa issi sohuwappe hara sohuwa asayi ba tohuwan hemettidi gakkanawu danddayenna sohuwa efiya miishsha ikka daro go"aa immiiddi de"es. Issi asayi hara asaara ellelli gayttanawu maaddes. Ikka bawu oosettida ogetun bululiiddi hemettes.

ha misilliya bolan beetiya so medoosatuppe issuwaa ikka dorsaa tana darotoo lo'ees, ayssi giikko, asaa bollan qohuwaa gatenna gishataassinne i immiyo go'ay daro gidiyo gishshawu dorsay daro go'aa immiyaba gidiyo gishawu daro maadiyaba tana dariippe lo'ees.

Yettaa yexxanawunne daro miishshata koshshses. Ha misiliyan be"iyoodan gidikko yettaa yexxanaw maaddiya miishshay kambbaa. Ikka merettiyoy galbbaappenne daro yettaa looxigisanawu go"ees.

Ha sinttara de'iyaa malatay tana awudekka lo''ees. Ayssi giiko daro daafurennan asaa oychchennan Wolaytta zooniyassi de'iyaa transportte ooso keettay awakkonne akkenanawu ta maaddiyanne go''iya malaata gidiyo gishshatassa.

Zanaqqay daroto asa naati ootti daafuri simmidi banttana allaxxisanawunne phixxillanaw go''ettiyosa. lo''iyaanne puulattida soho gididi asaa naati woppu gaanassi maaddiya soho. ha sinttara beettiyaasay zanaqa getettees.

Malaataa be'iyode keehippe lo'es. Ayissi giikko I daro asay erennabaa eranaassi maaddes. Malaatay daro koshshiyaba. A be'iyode woppu oottes. Ayissi erabeennabaa ellellada eranaassinne akeekanaassi a oonatettaa ellellada eranaassi tana maaddiyonne go'iyo gishshawu.

Ha maxaafay "wolayitti zammaana itophphe" giya maxxaafay. Ha maxxaafaa nababida asay wolayittappe daro naqaashaa demmanawu danddayees. Wolayittawu diya taarikiyanne kawotettaa qoodaa akeekanawu maaddiya maxxaafa. A nabbabbikko wolayitta asay na oonatettaa loyitti akeekes.

Dozati daroto daro maaduwa immiddi beettiya imota. Doozati bayinnaakko asaa naati daana duussay dariippe deexxees. Doozati asaa naatussi geeshsha carkkuwa immiyoogaaninne dumma dumma go'aa immiyoogan erettoosona. Sinttaara de'iya dozay daro go'aa immiya doza.

Tukke keettaynne katta keettay darottoo asati allaaxanassi namissappe shemppanassinne banttana pakshshissanassi go'ettiyosa, qassi eta keettaassi qassi zal''e bootta gididi daro go''a imees. daro qumata shiishoogan dumma dumma wogata qonccissees

Kushe hiilati issi heerassi de'iya wogaa qonccissosona. Ha misiliya bollan beetiyagee issi kushe hiilatuppe issuwa ikka merettiyoy shomboqquwa pooshin merettees, a sunttay qula ikka maadiyoy daro kattaa ayfeta minjjanaassi nu awati go'ettoosona.